Atiglinyi eve le gbe me, afi si eŋu ɖeka le kɔ ame agbɔsɔsɔ me aɖe eye wonɔ atiglinyi eve la dome.

Ame gbɔsusume aɖe nɔ tsitre ɖe xɔme eye ekplɔ̃ ɖeka nɔ wo ŋgɔ eye ame eve bubu nɔ ekplɔ̃ bubu nu eye wo katã wonɔ atsitre ɖe xɔme.

Ŋutsu eve aɖewo nɔ atsitre. Wɔme eveawo katã ɖɔ kuku ɖe eta ke wodo afɔkpa legbewo. Ɖeka do nu si ƒe amadede nye aŋtsiɖiɖi eye ɖeka do nu si ƒe amadede nye blɔ ke dziƒo gbɔ koe nye aŋtsiɖiɖi.

Nyi gbɔsɔsɔ me gã aɖe le mmɔ dzi, ɖevi etɔ kplɔ woɖo kpe ɖe avu woame etɔ ŋu. ke ɖevi siawo dometɔ ɖe sia ɖe lé atiwo ɖe asi.

Ame aɖewo le kɔdzixɔ me yi nye nyɔnu kple ŋutsu eve ke woɖo nu nu eye wotsɔ nu ta hetsɔ nu ŋɔti eye wodo nu si amadede nye amadede gbemumu.

ame gbɔsɔsɔ aɖewo le flìme ke amesi le wó ŋgɔ la dóŋu nye awulegbe eye wòle eyae le agbãle vi aɖe ɖe asi

Ame etɔ̃ wole xɔme eye wo dometɔ etɔ̃ ɖe sia ɖe ɖɔ nu ɖe ŋɔti, ɖeka nɔ nu nam ɖeka ke esi nɔ nu kɔm na amea do awu si ƒe amadede le blɔɔ.

Ame aɖewo nɔ exɔ sue aɖe nu, ke eve nɔ atsitre ɖe exɔa ƒe mɔ nu ke eve aɖewo ya le anyinɔƒe, esiwo le anyinɔƒe nye ɖevi sue kple nyɔnu.

Ame gbɔsoso me gã aɖe wole etsi to ke ɖewo le anyinɔƒe eye ɖewo ya nɔ zɔzɔm. Esiwo le anyinɔƒe nye ŋutsu kple nyɔnu.

Ame gbɔsusume aɖewo le xɔme. Wo dometɔ gbɔsɔsɔ aɖe le akpa ɖeka. Eve nɔ anyi ɖe teƒe ɖeka eye ɖeka ɖe aga le wo ŋu. Wo dometɔ ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui me eye wodze ŋgɔwo.

ame aɖewo le titre eye eɖewo le.aflaga ɖe asi ke ɖeka nɔ anyinɔƒe eye wóɖɔ kuku yiƒe awu ƒe dzedzeme nye amadede yibɔ

Ame gbɔsusume aɖewo le dɔwɔƒe eye dɔwɔƒe yɔ fuu kple eba kple etsi ke wonɔ………………..

ame aɖewo le xɔme ametsitsi nye nyɔnu eve kple ɖeviwo nyɔŋu metsitsi la bla ta ke velia ya me bla ta o

Tsi aɖe si me nyuie eye dzisasra nɔ edzi, ke exɔ aɖe kple deti kɔkɔ aɖe siwo ƒe amadede nye amadede gbemumu la ƒo xlae.

ame gbɔsɔsɔ me aɖewo le xɔ me eye wónɔ ekplɔ̃ ŋu ke eɖewo ya nɔ tsitre eye esiwo la tsitre la ƒe nudodo ƒa madede nye blɔ

Xɔ aɖe si ati sue aɖe nɔ enugɔ kple nugo si ƒe amadede nye gbemumu nɔ enugɔ. Exɔa ƒe ŋɔ ɖeka nɔ ŋuŋu eye ame aɖe nɔ anyi ɖe eŋu la nu.

Nufiafia aɖe nɔ edzi yim ke e ɖevi aɖe bɔbɔ do awu ƒe, e.. amadede nye amadede dzi eye amadede ʋi tsakɛ eye ŋutsu aɖe si do enu si ƒe amadede nye blɔ yae nye ame si nɔ nua fiam. Ɖevia ɖe do nu amadede bubu tsa.

Ame gbɔsɔsɔ me aɖewo nɔ tsitre ɖe gbadagbawo gbɔ eye wolé nɔnɔmetata gbadza aɖe ɖe asi si woŋlɔ nu ɖo, ke…

Ame eve wole exɔ me eye ɖeka lénu aɖe ɖe asi eye evelia nɔ egbɔ eye wo ame eve wo ɖɔ nu ɖe ŋku eye ɖeka ƒe nudodo ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi.

Ame gbɔsɔsɔme aɖewo le ŋudzi. Yɛ wonɔ atsi tre. Wo dometɔ aɖewo kɔ abɔ ɖe dzi. Eye wo dometɔ ɖe sia ɖe nɔ atsi tre ɖe eŋuɔ dzi.

Ame aɖewo nɔ atsitre eye wo dometɔ ɖeka bɔbɔ, esi bɔbɔ la bla nu ɖe ta eye eƒe awu si wòdo la ƒe amadede nye amadede yibɔ.

Nugo si ƒe amadede nye aŋutiɖiɖi kple ŋutdu eve aɖe siwo nye dɔwɔlawo, wo dometɔ eveawo ɖɔ kuku si ƒe amadede nye amadede ʋie wole atsitre le ka aɖewo gbɔ.

Ɖevi aɖewo nɔ fefem ke nutsu aɖewo nɔ wo gbɔ, ɖeka nɔ fefefem kple ɖevia, o dome tɔ ɖeka, eye nutsua ɖe hã do awu si nye dzi kple anyi ƒe amadede le yibɔ, nɔ enya bubu gblɔm kple nutsu bubu.

ame gbɔsɔsɔme aɖe le xɔme eye wó katã wóle emɔ tɔxɛaɖewo ɖe asi ke nyɔnu aɖewo hã le wó me eye wodɔ nu si ƒa madede le ɣi

Ŋutsu ɖeka aɖe le xɔme, do awu si nye awu legbe ƒe amadede le yibɔ, etɔ ɖe nɔnɔmetata et ŋgɔ, nɔnɔmetata si woda ɖe atsi aɖe dzi.

Ame gbɔsusu me aɖewo le xɔ me eye wonɔ zikpui dzi kple ekplɔ nu. Woƒe nudodowo nye amadede yibɔ eye exɔa me ƒe akaɖiwo nɔ ʋie ɖe le dzime.

me gbɔsɔsɔ me aɖewo nɔ zɔzɔm le eke aɖe me eye woamewo katã nɔ zɔzɔm le ɖoɖo ɖeka nu wó nɔnyi ɖe lã aɖe dzi

Ŋutsu etɔ̃ wonɔ tsitre eye wolé enu ʋe ɖe ɖe asi, kea me etɔ̃awo katã woɖɔ kuku ɖe eta eye ɖeka ƒe kuku nye aŋutiɖiɖi eye ɖeka ƒe amadede nye ʋe tɔ eye ɖeka nye blɔ tɔ.

Nuwɔmitɔ gbɔsusume aɖe wonɔ woƒe kekevi me. Ke wo katã wodo nu yi nye nɔnɔme amadede ɖeka ŋgbui sɔŋ ke ame aɖe hã nɔ wo ŋgɔ eyi ke menye nuwɔmitɔ o woawo hã wodo nu nenema.

Ame aɖewo nɔ tsitre ɖe ŋu aɖe ŋgɔ, etɔdonu si nye enu dodo si ƒe amadede nye ɖeka ke ame ɖeka ŋgɔ la ɖevi aɖe tɔ ɖe.

Ame gbɔsɔsɔme aɖewo nɔ tsitre ɖe keteke aɖe gbɔ, eye wolé nu nɔnɔmetata gbadzaa ɖe ɖe asi si dzi woŋlɔ nu ɖo.

Ame aɖewo le tsitre, wo dometɔ eve le enu ɖeka ɖe asi, ke ame si le nu ɖe asia, wo dometɔ ɖeka ɖɔ kuku eye wo dometɔ ɖeka meɖɔ kuku. Ke eɖɔ nu gankui.

Ɖevi ɖeka aɖe le anyimlɔƒe eye eŋu vi sɔewo sɔŋ ƒo xlae. Eŋua, ɖewo nye eŋu legbewo, ke ɖewo nye eŋu vi sɔewo.

nutsu ametsitsi aɖe le anyi nɔƒe ke ame bubuwo hã nɔ egbɔ esi nutsula ƒe ŋudodó si ƒe amadede le yie nyɔnu aɖe hã nɔ tsitsre ɖe égbɔ eye éƒe nu dodó le yie

Ame aɖewo le dɔwɔƒɔ. Ɖewo de nu dzi eye ɖewo le atsitre ɖo asi ali. Ɖeka ɖewo medo awu o ke ɖewo ya wodo awu.

Dɔwɔla agbɔsɔsɔ me aɖe le dɔwɔƒe eye wo katã woɖɔ kuku ɖe ta, woɖɔ enu yiwo nye nu legbewo atawui legbewo kple afɔkpa legbewo.

Elã gbɔsɔsɔ me aɖewo le egbe me afi si ŋu aɖe hã nɔ, eŋu la kɔ ame aɖewo eye elãwo nɔ exla woƒoxla eŋu la.

Ŋuƒola ɖeka si nye ŋutsu kple nyɔnu ɖeka aɖe si nye ʋeɖula eye nyɔnu la do nu, ebla nu ɖe afɔ eye wobla nu ɖe dziƒo. Ŋutsua do nu si ƒe amadede le ʋie.

Amegbɔsusu aɖewo nɔ tsitre ɖe Yameŋu aɖe nu, ke ɖeka nɔ atsitre ɖe afi si wotona afi gene ɖe eme wo ame yiwo nɔ atsitre kpla agbawo ɖe megbe.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe nuɖu kplɔ ŋu eye nuɖuɖu le eƒe akɔ me, ke mebla ta o ke boɛ ewɔ ɖa ɖe ta, eye awu sia wodo ala enye awu amadede ʋi kple amadede yibɔ.

Nyɔnu aɖe nɔ anyinɔƒe. Edo nu si nye awu legbẽ eye wolé tatsi ɖe asi kple to. Enɔ anyi ɖe to gbɔ, koklo aɖewo ƒo xlã kple gagba kple aŋeto.

Gbadɔvi yi wokɔ ebɛ gbɛɛ kple zipki si nye zikpi lɛgbɛ si womlɔ anyi ɖe dzi ƒo ʋlã etsi aɖe eye netsivi eve kple netsi kɔkɔ eve ƒo ʋlãe.

Dɔwɔƒe si eŋu, dɔwɔŋu gãgãgã vovovowo nɔ. Eŋua ɖewo ƒe amadedee nye aŋutsiɖiɖi, ye eɖewo ƒe amadedee nye aŋutsiɖiɖi kple blɔ.

Ŋutsu kple nyɔnuwo, wonɔ eŋu aɖe gbɔ, ŋua ƒe amadede nye amadede yibɔ, ke ŋutsuawo do atalegbe kple dziwu, nyɔnuwo hã do awulegbe yi ƒe amadede nye blɔ.

Ŋu vovovowo si woƒe amadede nye amadede ʋi eye ati si ƒe amadede nye gbe mumu ƒo xlã wo eye yameŋu ɖeka nɔ wo dome.

Eŋu ɖeka kɔ ame aɖewo nɔ egbeme afi si ati vovovowo ƒoxla wo. Wo ŋgɔ elã aɖe si efu le kɔme na nɔ wo ŋgɔ.

Dɔwɔlawo le dɔme eye wo amewo katã ɖɔ kuku si ƒe amadede enye blɔ ɖe ta eye wodo awu si nye awu si dzo ƒe nɔnɔme ɖe woƒe ŋudodowo dzi.

Nyɔnu eve kple bubu aɖewo bla eta do awu gãwo. Ke ɖeka mebla eta o. Ke boŋ ewɔ eɖa ɖe ta eye wòdo awu abɔ kpuie ehekpa evi ɖe mɛ.

Eŋu aɖe le mɔ dzi, eye eƒe amadede nye aŋutiɖiɖi si kɔ ame gbɔsɔsɔme aɖe, ame aɖewo le ŋua tame, ke ɖewo le ŋua me le ati aɖe si ƒe amadede nye gbe mumu.

Ame gbɔsɔsɔ me aɖewo nɔ tsitre, ke wo dometɔ ɖeka lé nu si emɔ si woƒo na nu ɖe eme ɖe asieye mamleawo wonɔ atsitre ɖe egbɔ.

Nyɔnu aɖewo kple ŋutsu eve tɔ ɖe ŋu aɖe si ƒe amadedee nye blɔɔ gbɔ. Eye nyɔnuawo dometɔ ɖeka bla ta eye wolé ɖevi ɖe ƒe asi ɖe asi.

Ŋutsu eve siwo le anyi nɔ ƒe, ɖeka le ega ɖe asi do awu sike amadede nye amadede ʋi ɖe. kaƒomɔ vovovowo le eƒe akɔme.

Exɔ me si zikpui sin ye ati zikpui la nɔ eye kplɔ ɖeka si hã nye ati zikpui la nɔ eŋgɔ eye seƒoƒo si nye ƒe amadede nye gbemumu la nɔ edzi.

Ame gbɔsusu me aɖewo le gbe me. Wo dometɔ ɖe sia ɖe lé agbawo ɖe asi eye wonɔ wo nɔewo yome le ati gã aɖe te.

Ŋutsu ɖeka tɔ ɖe enudzraƒe ƒe mɔnu eye wòdo awu si nye awu lɛgbɛ kple atalɛgbɛ si ƒe amadede le yibɔ eye wònye ame tsitsi.

Ame gbɔsɔsɔ me aɖewo nɔ anyi ɖe elã aɖewo dzi eye wonɔ zɔzɔm le ɖoɖo ɖeka nu, woƒe nudodowo nye nudodo legbewo eye akpagãtɔ bla nuɖuɖu ɖe ta.

Ame gbɔsɔsɔ me aɖewo nɔ atsitre. Ke wo amewo katã do nu. Wodo nu si nye atalegbewo sɔŋ eye dzi edzia ha nye awu abɔlegbewo ke woɖɔ ŋu kuku ɖe eta.

Nyɔnu aɖe si kpla agba ɖe megbe eye wònɔ nu kɔm na ŋutsu metsitsi aɖe si do enu si ƒe dzedzeme nye enu yibɔ.

Eŋu aɖe le mɔ dzi si ƒe amedede nye gbemumu ke lã aɖewo ƒoxlae elãwo wɔme eve nɔ eŋu la ŋgɔ le emɔa dzi eye atsi gã aɖe nɔ wo megbe.

elã agbɔsɔsɔme aɖewo siwó nye atsiglinyiwo nɔ gbe aɖe dzi eye atigã aɖewo ƒoxlã wó kple ati soewo ke ʋu aɖe nɔ wógbɔ si ƒe amadede le yie

Ŋu kɔ ame aɖewo, enye ŋu si womexe etame o eye lã eve le wo ŋgɔ. Lã ɖeka ke nu me eye evelia nɔ tsitre le egbɔ.

Xɔme si zikpi bɔbɔe vovovowo le le atsyɔ̃ɖoɖome. Ke zikpi bɔbɔewo me katã yɔ fũu kplɔ̃ kɔziɔnuwo sɔŋ si ƒe amadedewo nye amadede ʋe kple amadede yibɔ.

Ame wodo enu ŋlayawo kple wole kpowo ɖe asi eye wonɔ eʋe ɖum eye wonɔ gbɔsusu me. Woƒe enudodowo nye enu amadede ɖeka sɔɔ.